Ndumurwa dzakuryawo mundawo mwadzinofundira kuvanotaticha kwakona kana yeibhadhara kamutuso karinane inopuwawo chokurya yapedza kutaticha.

Ndumurwa dzeshe kunyanyanyanya dzemunharaunda medu dzotoendawo mumhatso dzekufundira mwane zvikorawo zvakanaka, kusiyana nekare kwaifundirwe pasi pebvute dzotoenda dzosangana nedzimwe ndumurwa dzinobve ndau dzakasiyanasiyana dzobetserana kupanana mazano mwana otokura akangwara indumurwa inoba yangwara kukujairire kugara nedzimweni ndumurwa muzvikora munondofundwamo.

Mukore ineyi ndumure dzenyu dzangwaririka ngekuti kaane mbatso dzadzinofundira, mbatso dzine madenga. Kusiyana nekare kwaufundirwa pashi pobvute, ngekuti mvura yaiti ikanaya kareko akuna aiendayo asi ngekuti mazuwa anaya mbaatso dzekufundira dzakati chakata nemumabuya medu umu. Ndumure dzangwaririka nyangwe ikanyambonaya ikathakana nompheni nompheni ndumure dzinoende kofunda.

Mbatso dzokuti vana vatatiche nemunguva ineiyi yekunaya kudai dzakabaanaka, ngokuti kune vamweni vanofunda pasi pemumbuti. Nguva ino yemamvura ekutonaya havatoindiyo asi kana mbatso dzekuti vana vatatiche dziripo, vana vanenge vakabaachengetedza, ndombi nendumure dzese.

Nemukore unowu wetinawo vantu vakawanda vana vemumakanyi mwedu, mwetinogara mumakanyi umwu, mphatso dzekufundira dzatowa nezvihlayo. Kusiyana nekudhaya kwaizwi vanthu vaigara pashi pobvute vofunda, mvura ikanaya senguwa ineyi akuuyiwi. Asi ngekuti zvihlayo nemphatso dzekufundira dzine denga mwofundira ndumure mumakanyi mwedu umwu dzaamwoo, munthu weshe ofunda pasina kunaiwa.

Kuperekedzwa kunoitwa ndumure kumakanyi kunoku zvakanakira kuti nemabhinya nguva inei nemukore unou wemahlobo ,ndumure dzinosvika mumhatso dzokootatichirwa dzakhonadzo dzakaamba ngwaririka pasina kuti dzadhibana nemabhinya

Ndumure dzobazwe kudakara dzeibaafunda mumhatso inonga inedenga kusiyana nekare dani nguwa yaana mutape charakupa yaizwi munhu pashi wakagara wototsvage buwe rako wogara pashi wobaataticha asi mukore uno ndumure dzobaadakara dzofunda mumhatso dzinedenga dzokufundira kubaataticha dzakabaadakara.

Mukore woto rarama uneyi kufunda kwato siyana nekare zvai itwa kare ndumurwa dzai enda ku zvikora dzo svike dzo bhuye ngano kana ku fundira kureketa ngano asi ngekuti mukore unei zviro zva chinja ndumurwawo dzaku konawo ku taticha neku nyora zvinoita kuti ndumurwa dzi rodzere ndxondo dzikure dzaka ngwara.

Zvikora zviri mumabuya medu umwo zvendumure kuti dziende, zvakanaka kuti ndumure dzoungana dzeitamba dzeite ingaita mishando yekungowaka kuti nguva ihambe zvodiwawo mumaraini kuti ndumure dziwane zvokuita pane zvokungoti dzomuka dzeiswe mumamunda umwo.

Kaitofundwa kanga kusina mabhuku ekutotaticha asi ngekuti mumbatso dzekufundira umu muzvikora umu kunyanya zvikora zvinoendwa nendumurwa izvi mane mabhuku ekutotatichisa, ndumurwawo dzotoverengewo ngechingezi dzotouya kumiziyo dzeibhuya ngechingezi zvotoita kuti ndumurwa ukure yakabangwara ende ikure yeitoreketawo ngechingezi ngekuti chingezi kare change chidingangobhuyiwi.

Kuzvikora kufundwayo madhodha nentombi zvino fundiswawo mushando wemanyara ingaite kutsetsa kana kupishira otobva kuchikoro ikweyo otouya utopishira otonakwa mutuso kekutenga muchigodhi nekutinyika yotorarama mukorouno aichadi muntu asina zvakaita ngekuti ukatama zvawakaita uchatosara kutoba ngekuti mabasa akona otonetsa saka kuzvikora kubva wato fundiswa basa raunodakuita

Dhoda kana ndombi rafunda rikatora dhigirii rikafundira nezvekurapa antu nekuongorora utenda unoisa vantu muunyama, rafunda radzoka mumakanyi matinogara rouya rotibhiira kuti musarya zvakaita seizvi zvinokonzera kupanda kwemwoyo, musarya zvakaita seizvi zvinokonzera kupanda kwemusana tobetsereka pasazogara panevantu vanogaraeiyaiya nedenda .Saka tinoti antu aya akanaka ,nharaunda inouya ichidetsereka.

kurya mitombo yeshe inotswiwe pashi kana kukaiwa mashakani imwe yakona inotorwa yonoshwanywe yoishwa ngevaya vakafundira vakafunda ngezvekugadzira mutombo inoshandiswa muzvibhedhlera umu zvirimo mumakanyi medu umu imweni yakona mitombo inotobatoryiwa kuryiwa kuiswa mumiriwo yorapa nhenda dzakaita sekuzwe moyo .

Kuti utorarama nemhuri yako, potoda mishando yemanyara, saka muzvikora umu vana kana madhodha nendombi, zvakutofundirawo mushando wemanyara ungaite kutsetsa kana kuvaka. Pamweni pakhona unotofundire kana kuise magetsi, otobve kuchikoro ikeyo, otohambe mumantaraunda eiisire vanhu zvakaite semagetsi, otowana mutuso wekuti atorarama nemhuri yakwe.

Madhodha nentombi zvaiti atikoni kutaticha kuchikora kwatove nezvikorawo zvatowo zvikora zviriyo zvinobadetsera vantu vaya kunyanya vaya vanode kuita mushando wemanyara zvakaite sekusona, kubika kana kurima muntu unotoende kuzvikora kuya otofundira zviro zvake zvaanoda kuita otodzoka muntharaunda nhtaraunda yotodetseteka ngemuntu uya ndokutonaka kazvo.

Ndombi dzinouya dzakapfeka hembe dzekanyi dzeienda kotaticha kuzvikora ino zvinotodiwa ngekuti pamweni pakhona kamuthuso kekutenga hembe dzekofundisa vabereki kanyi iyo vanenge vasina.

Kuzvikora zvakaite seana sekondari antu aakutofundira mishando iya yenyara. Imweni mishando yakaite sekutsetsa, kana kusona muntu unotobve kuchikora kake eitoikona osvikawo muntaraunda muya otosonere vantu, kana kutsetsera vantu mapuranga. Vantu otoone mare kubva kuvantuwo otodetsere mhuri yake ndaramo yotoenda mberi.

Nenyika yedu kwoyoenda iyi kwoyo dongorera yeienda akuchadiwo munhu asina chaanoita kutiuonewo kamutuso kekutenge chigodhi wode kushandisa maooko ako kungaite kukohemera zvipikiri, kutsetsa mapuranga zvese zvodiwao kuti muntu agare eiziya kuti ndaramo iende mberiunofane kuitawo chaunobata kwete kungogara kundogara munhu kurarama kunge nyoka.

Ndombi nemadhodha anotaticha, anozototirangarirawo kana aakushanda. Anobetsera isusu asharuka, anenge aanemakore ati wandei. Otibhiira zvaakafunda nguwa yakhona, kuti kaimbozi kudini.

Kufunda vantu voone kunaka kwakona ngekuti kana waimbotiza chikora mazuvano nyangwe ukaenda pamushando weshe weshe kunonzi kunodiwa anogone kunyora saka kana waitiza uchiduhlure zvibhapa nguva yekufunda mukwero uno uyu hakuna chako hakuna kwaunowanikwa mutusu wekuti urarame.

Haa ndombi nemadhodha, zveshe zvobaafundiswa angaite mabasa emaoko, kukohomera zvipikiri kana kushande kumagetsi kana kupisira dzingaite simbi kuti mundaramo, muntu awane kamutuso kokutenga kuti chiri chigodhi chesadza wotenga. Saka zviro zvabaanaka nemuntaraundamo.

Zvikora kufundwa mukore unoini kunyanyanya vaya vanenge vakuzvikora zvekupedzisira zviya asi vasati vasvike kuzvikora zvinotorwa madhigirii zvakaita saanaYunivesiti kwaane zvinotoitwawo vamweni votofundira mushando wenyara vamweni vanoite zvekubika vamweni vakona vanorima kana kutsetsa nekukohemera zvipikiri muntu otouya munharaunda make otobika otoone mutuso ngokuti ararame nemhuri yake.

Madhodha eshe akafundira apo, akafundira mishando ingade zvipanera pakushanda mumakanyimwo metiri umwo aah, akonewo kuone chekubata kana kamuthuso kekutengewo magwere atengewo sadza, arye sadza.

Zvikora zvakaita saana secondari zvaane mhatso dzakaakwa kungwarire vana vanobve kure, nokuti vamweni vana vanobve kure kwakaite sekumataundi, veuyawo muzvikora veuya kuonewo mamwe mataundi kuti vafunde, saka kuenda kudzoka kuneimwe taundi yaabva ikweyo, zvinode mare, kunode mutuso wakawanda, saka mhatso idzodzo dzakavakwa kugwarira vana vakaita seivavo vanobve kure kuti vaone kuende mberi nefundo yavo.

Mhatso dzekufundira dzati chakata kweshe kunyaange kwamaHenye kana maani zvasiyana nekare kwaizi vanhu vaifundira pashi pemuti pamweni pacho apana nebvute mvura ikanaya senguva ino yemazimvura apana chaishandika kuzvikora ikoko nekuti anenge einaya mamvura .

Kuti chakata kaite zvikora zvakaita saana sekondari kwanaka ngokuti majaya nendombi zvoondofunda. Zvafundayo zvirozvo zvazvinofunda, zvimweni zvakona zvinodiidza nharaunda zvadzoka zvakaita sokurima jaya rinouya rokubhuire pamushana pokurima. Izvi futi zvakabaanaka ngokuti mumakanyimwo zvinoita kuti musawande mbavha ngokuti umbavha unobaatangira kuti muntu unenga asina chaanoita mundaramo.

Mbatso dzokufundira dzakaturikidzana, dzotwarawo ndombi nemadhodha anobva mundau dzakasiyana siyana anga hambira zvakasiyana siyana ,amweni anenge ahambira kutaticha amweni ahambira mabasa ekurima ngechikara.

Mukore uno wotorarama munhu ototenderwe kutofunda eitoenda nemberi eifunda ,nekuti akafunda munhu oodzoka unobetsera nharaunda nevabereki vake vanohamba nemovha ,vohamba ngemovha ngekuti vanenge vakamufundisa munhu saka mhatso dzekufundira dzotozwi dzitowandawo kuti vanhu varambe veifunda kuti musangobarwe mbavha ,mbavha nemagandanga zvisawanda mumakanyi ,mhatso dzekufundira ngadzirambe dzeiwakwa.

Zvikora zvakaita sana sekondari zimweni zvikora zvakatenga mabhazi anoita kuti vana vahambe vakangwaririka ngekuti mwedu mumakanyi umwu mune magandanga anohamba eicheka vantu nezvigananda zvinodakarira kuhamba zveitaka vana vevantu zvisikafundi saka mabhazi aya anoita kuti ana ahambe akangwaririka ngomukuwo nguwa nenguwa kunyangwe nemadhodha eya murikanyi anobashanda akadakara kuziya kuti vana vedu vakangwaririka hapana chaanosangana nacho.

Kutoti chakata kwaita zvikora zvakaita sana sekendari kwakabanaka ngekuti vava vanobve mundau dzakasiyana siyana veiuya kofunda vouya kofunda kudaro zvinorodza ndxondo dzevana mwana obve ikeyo. Zzvimweni zvikora zvinodetsera kuti vana vakure veiziya mishando yemanyara yakaita sekusona kana kubika kana kutsetsera.

Kufunda kwaita vanthu, kwaita madhodha nendombi, dzeyino funda kuzvikora zviri mberi kuya dzeyi tora madhigirii kuti dzikone kurapa atenda kana kubetseredza ndaraunda. Dzoodzokawo mumakanyi medu umu, dzotibhiyira kuti utenda hwakadai hunovhenekwa ngekuzwai unohloyiwa ngewakadai. Tese takuto betsereka munthu wese, zvazosiyanawo nemunthu asina kufunda, ende zvinoderedza kuba munthu asina chaanongoita

Zvikora zvinofundirwa ngeana asati akura maningi zvakabaanaka, zvasiyana kare ngokuti unofundira pasi pebvute asi mazuva anawa ngenyika kwayaenda vana vanobatwarwa veshe ngomovha voenda nekudzoka zvakanaka. Abereki vanogara vachiziva kuti ana avo akangwaririka kune kuti angohamba nguva yemabhinya neyemakhaba ineiyi

Madhodha nentombi zveshe zvinombaafundire mumbatso zvasiana nezvayiitwe Kare zvokuti anhu vayifundire pasi pomumuti mazuvano vanenge varipasi pomubvuti. Mazuvano ntombi nemadhodha mumbatso dzokufundira munedenga, musinganayi.

Nenyika yedu zvoyokhomba izvi azichadi muntu unorarama kunge Nyoka, anorarama asina zvaanoziya kunoda kuona zvekuita kushandisa maoko kunoda kupishira, kutsetsa mapuranga kuti auone kamutusu kekuti utenge chigodhi. Ngekuti kana usina kufunda unoda kurarama ngei ngekuti mvura aichanayi saka mabasa arikuramba echiwanda

Vakafundira ngezvekurapa vantu kana kugadzira mitombo yechiyungu vobatsirawo madhodha nentombi dzinenge dzakaenda kofunda kufundirawo kude kuzorape vantu zvakasiyana siyana vanobve mundau dzakasiyana siyana nesu nematinogara mundau dzakasiyana siyana ntombi dzakawanda dzakaende kofundire kugadzire mitombo yechiyungu dzizorape antu.

Kuhamba kurikuita madhodha nendombi dzakafundira ngezvekurapa vanthu kana kufunda kundisa vanthu dzohamba nemumakanyi meduumu dzeunganidza vana muzvikora umu dzoabuirai kuti bhuirai ndombi nemadhodha dzirimumabuya umu kuti kune utenda wakadai, dzogara dzakangwaririika, nemumakanyi medu zvowanika zvirozvo, toona kukosha kwevantu aya .

Kuwanda kwemumbiti yechiyungu koita kuti nebvute riwande kunyanya ndumure dzinotaticha kusina mhatso dzekufunda mazuvanei.

Mbatso dzekutatichira dziriyo mazuwa anaa dzekuturikidzana nopadera. Dzotwara madhodha nendombi dzakawanda dzinobva kwakasiya-siyana kungaa kumakanyi.

Midziyo inoshanda muzvibhedhlera inokasira kuti madhogodheya aone zvirikunesa mukati menyama, kungaa kupanda kana kurwadza kwemundani.

Vana vanotore madhigirii vaya, kuzvikora kwavanofundira ikeyeyo kumayunivesitiyo kutoriwo nemidziyo yechingezi iriyo kunyanya vaya vanode kufundire zvekurapa kana zvekubika vanoshandise zviro zveChingezi zvega zvega. Muntu unodo kukura wakangwara kunyanyanya vanobva mumakanyi medu umu unoenda usingaziyi chiyungu wasvika ikeyo wotoziyawo ChiNgezi wotongwara wotoita muntu.

Mbatso dzechirungu dzakaturikidzana mudenga dzichienda kuri kureba. Dzoita kuti madhodha nendombi zvese zvitwarwe vangati vaenda kumushando kana kuri kofunda, veshe vanopinda vakawanda vasina kuti umweni hana pekugara. Veshe vanenge vakawanda zvinotwara vantu vakawanda kuti vagare.

Mvura yakachena isina zvimakonye mukati, vanoite zvekurumba kana kukhaba bhora vakuhambe nadzo mvura dzavo pavano, twasanudza nyama dzawo paya kana vazwa kupera simba vanombomwa mvura yavo ngokuti yakachena. Aina chainokonzera chirwere uyezve mvura yakachena inoita kuti nyama igare iri pandau.

Dhodha ,Jaha kana ndombi inode kutore chitupa chefundo yepadera-dera semadhokodheya inoende kuchikora chekupedzisira chepadera-dera kona ikoko kune mhatso dzinongwarira vantu vanobve kure nekuti vana vanobve mandau dzakasiyanasiyana veingofunda saka ndau idzodzo dzinoonekwe mvura dzakachena kuti vana vasabatwa ngezvirwere zvakaita sekuchaya vari kuzvikora ikweyo zvekufunda.

Mbatso dzokufundira mazuva ano, mukore unowu. dzakanasirwa nekujeka. Ende mbatso dzakona dzokufundira, dzaakutwara antu, ndombi nemadhodha akawanda eshe, nendumure adzichaketi kutwara munthu weshe.

Kuzvikora kwekupirwe madhigiri ehudhokodheya, dhodha kana ndombi rikaenda ikeyo kakabana ngekuti muntu obvake ndxondo dzokasire kushanda ozoye kuti zviro izvi zvidai panode kudai izvozvo kumweni kakona kunodzidzirwe mabasa enyara akaita sekurima ouyawo muntaraunda yaanogara obhire vantu pakurima vantu votodetsereka ngemunduwo wakafundire zviro ikweyo.

Panovatwawo pakagadzirwa. Panovatwa, pangaita madhodha kana ndombi, pokuti panoshandiswe chiro chimwe. pamweni mumweni padera mumweni pashi. Zvinodetseredza kuti ndau iwanikwe yakawanda. Mungaite mumbatso yekufundira kana yekurapihwa. Ndau haizonyanyi kupedzwa.

Zvemberi mberi zviya, zvimwe zvinoonekwe mumataundi kunofundire antu anoite madhigirii akasiyana siyana angaite ekurape vantu, madodha nendombi zvikandofundeyo ikweyo zvawane zvezvinoziya ouyawo kumakanyi unonu zvotodetsera ntaraunda yedu yotochinja. Akafundawo ngezve magetsi oise magetsi ,akafundawo ngezvekurapa antu, ohloyawo antu otibhuire zvinofanirwe kuryiwa kuti nyama yedu igare iri pandau tisangorwara rwara

Kunemishini iriyo inochengete zviro yakada kufanana nenharembozha inochengete zviro, vantu kunevaya vafunda maningi vava kumberi kwedhigirii zvinobetseredza ngekuti zvimweni zvakona hazvingagari mupfungwa ngekuti zvakabaiwanda, saka inowarira zvinhu zvakakosha zvekuti muntu akazoendawo mumakanyi make unobaya oona zvaakanyora neanoda kuchinja, kana akachengeta zvemutombo obvira zvemutombo.

Zvikora zvakaita semayunivhesiti vantu havachatatichi veinyore mumabhuku, vakutaticha vakaningira kumishini yechingezi iriyo yakaite semareputopu, munhu akutaticha akatoningirapo, neanotaticha akona anotatichisa kana anofundise vantu otofundisawo vantu akaningirawo pamushini wechingezi unotonziwo reputopu.

Kuzvikora zvakaita saana university kune mbatsoo dzakareba kuende mudengaa dzimweni dzakaturikidzana. Mbatso idzodzo dzinoita kuti vana , ndumure kana madhodha anobve kundau dzakasiyana - siyana dziuye ipapoo dzofunda dzakangwaririka ngokuti dzimweni dzinogaro kure ende muntu akaende kuzvikoro zvakaita seizvozvo unobvayo ndxondo dzakushandaa woutevo muntu kwete kungogara mundaraunda weibaa zviro zvevantuu.

Jaha kana ndombi ikaenda kuzvikora zviya zvinotorwe madhigirii inobve ikeyo nxlondo dzakukasire kushanda ngekuti kuzvikora ikeyo kunofundirwe mabasa emanyara, mishando yenyara ingaite kubika ,kana kufundire kurima muntu obve ikeyo eikone zvirozvo oouya munharaunda nharaunda inobetsereka kunyanyanyanya vakafunde ngezvemutombo vanokasire kuone vanhu kuti uyu unozwe zvakadai ngapatorwe mutombo wakadai.

Zvikora zvekupedzisirapedzisira kuchaye kobuda zvedera iyo kotorwe madhigirii zvakanaka ngokuti muntu akaenda ikeyo unofunga ungaite dhodha kanandombi inobafunga kuti izvi-izvi ngokukasira kusiyana neuya akachisiya kufunda ari mubasa uyu munhu unonga ofunga ngekudzidziswe mabasa akaita sekutsetsa.

Kuzvikora kuyaaaa! koondotorwe madhigirii kuti vanhu vafundire zveudhokodheya ,kona kuzvikora ikeyo vantu vanobati vanhu ngavaendeyo ikeyo vandofundira mishando yakasiyanasiyana mishando yakaita ekukohomera zvipikiri kana kutsetsa ngokuti munhu akatsetsa ouya mukanyi medu oone mutuso wokutsetsawo ngokutsetsa ukoko mhuri yake yobetsereka oenda mberi.

Mbatso dzakareba kuende mudenga, dzinoakwa dzeishandiswe dai mudziyo yechiyungu. Dzakutwara ndombi nemadhodha dzinenge dzaende kofunda mundawu dzakasiyana siyana munyika muno, mukore uno.

Zvikora zvinotorwa madhigirii zvekupedzisira zviya zvakabanaka ngekuti muntu above ikeyo ndxondo dzinenge dzakunyanya kufunga dzinenge dzakukasire kufunga zvodiwa panguwa iyoyo. Nekudzidziswawo mabasa akaite kuvaka, mishando yenyara kwakaite kuvaka kutsetsa mapuranga kana kukohomera zvipikiri muntu ofundiswe oonawo pokubata kamutuso kake kekutenge chigodhi kuti ndaramo ione kuhamba.

Zvimbatso zvinochengeterwa mitombo yechiyungu zvimweni zvakhona zvawanda asi azvina kuzara maningi asi zviripo zvakhona zvinodetsera auya neutenda hwakasiyana siyana kana waona zvakanyorwa wobetsereka kune kungohamba usingazivi chimbatso chaukuenda.

Ku zvikora kuya kuno fundwa kutora dhigiri kuno ite kuti muntu obva ikeyo ndxondo dzino kasira ku shanda zvasiyana ne muntu akango gara nekuti ukango gara unozo pesira waku toba kuba mahlobo evanhu nekuti awuna zveku ita asi muntu akaenda ku zvikora ikweyo aka tora dhigiri rake reku rima oto uya oto fundisa ne vantu kuto rima vantu voto detsereka ne muntu woo akaendayo kofunda ku zvikora ko.